Umntwana omncane nxa engazalwa uyahlatshwa ijekiseni emvikela emkhuhlaneni wophepha. Kungahlala njalo abelenyanga ezimbili uyabuyela ayahlatshwa njalo ijekiseni. Uhlatshwa amajekiseni atshiyeneyo aze afike iminyaka emibili .

Bayakwesaba ukuthola umkhuhlane odokotela labomongikazi. Uyathola bevalile imizimba yabo ngezigqoko ezokuzivikela. Bavala kusukela ekhanda, amehlo, umlomo kuze kuyefika enyaweni.

Nxa umuntu esiyangeniswa endlini yokuhlinzwa ungenalabodokotela abanengi, akahlinzwa ngudokotela oyedwa bayabe bencedisana bebanengi omunye eqhuba lokhu ,omunye eqhuba lokhuya.

Eminye imikhuhlane iyathelelwana ngakho abezempilakahle bayazivikela, bakhona abagqoka izigqoko ezilithanga kusukela ekhanda kuze kuyevala lenyawo, babesebevala izandla ngezigqoko eziluhlaza. Alikho igcikwane elingangena kumbe abangalibamba.

Owezempilakahle uyatholakala esibhedlela ehlaba umuntu wesifazane Ijekiseni. Phakathi kwabantu laba kubakhona ovale amakhala ngoba phela umkhuhlane usukhona othelelwana ngomoya.

Kukhanya umongikazi uthontisela umntwana umuthi. Engabe enikezwa umuthi wokuzivikela emikhuhlaneni ebulala abantwana abancane.

Asikhuthaleleni ukuhambisa abantwana ezibhedlela. Abantwana bonke kumele behlatshwe amajekiseni. Bathontiselwe imithi, ebavikela emikhuhlaneni eyabantwana.

Udokotela uyabachazela abesifazana abalabantwana abancane lapha ubachazela indlela okumele bephathe ngayo abantwana ukuze bengahlali begula imikhuhlane engapheliyo.

Owezempilakahle uzivalile amehlo, uhlola ubaba ohleziyo, ukhanya ubulawa ngamehlo, bayazivala kulezi insuku ngoba besaba ukuthola imikhuhlane.

Endaweni ezinengi emtholampilo asefakiwe amabhakane atshengisa abantu indlela zokugeza izandla . kulebhakane elilendlela ezilitshumi ezokugeza izandla.

Omkhulu we Rwanda biomedical center ubegqugquzela ukuthi abantu befundiswe ngomkhuhlane wengculaza njalo bebekwazi ukuthi izinqumo abazenzayo zingabayenza bewuthole kumbe bengawutholi lowo mkhuhlane.

Asifundeni indlela eziqondileyo ezokugezisa izandla ukuze wonke amagcikwane asezandlrni zethu siwakhiphe. Asigezeni izandla ngomuthi obulala amagcikwane njalo sigeze ngamanzi aphuma empompini.

Abantwana abancane nxa behlatshwa ijekiseni inengi bayakhala beqe okungabangela ingozi yikho bayabanjwa ngomunye umuntu omdala nxa behlatshwa

Aseekhona amabhakane asilimukisayo. Uyathola amabhakane la efakiwe emgwaqweni ayafaka njalo ezibhedlela ukuze abantwana balimuke engozini ezingabehlela.

Asibafundisenini besakhula abantwana ukugeza izandla. Kukhona uhlelo oluncede abantu kakhulu olwewelidi vizhini (Wold Vision). Ihambe ifaka indawo zokukha amanzi ahlanzekileyo indawana ezinengi lapha elizweni.

Ezinye izibholane zinzima nxa upompa. Zifuna abantu bebe babili kumbe bebe bathathu ukuze amanzi aphume. Kuthi lapho okulamanzi eduze khona zilula umntwana oyedwa uyapompa awakhiphe amanzi.

Wonke umuntu ulelungelo lezempilakahle .Wonke umuntu uyahamba esibhedlela ayethola uncedo nxa ephathekile. Uthola ezibhedlella kugcwele kunyakazela, kutholakala omncane, lomdala kungakhethi muntu.

Amanzi ahlanzekileyo alungele ukunathwa atholakala esibhoraneni uhulumende segebhile izibhorane zabanengi emaphandleni ukuze bathole amanzi ahlanzekileyo

Abezempilakahle sebesebenzisa imfundo yakulezi insuku kanye lemitshina enjengamalephuthophu nxa besenza imikhankaso yabo. Uthola njalo besebenzisa okokukhulumela phezulu ukuze bengaklabalali.

Abezempila kahle nxa behlezi etafuleni bebonisana ngendlela yokuthuthukisa ezempila kahle bayanatha itiye amankomitsho abakhona phezu kwamatafula abo

Kuyakhuthazwa ukugeza izandla nxa uphuma esambuzini, nxa ungela impompi faka isigubhu lapho ozageza khona izandla into eqakathekileyo yikuthi wenze isigubhu sakho sifane lempompi ungasibambi ngezakho izandla.

izigulane eiphila ngamaphilisi enculaza zingahamba esibhedlela zilanda amaphilisi la baqala bebafundise kuqala bengakabaphi amaphilisi bayabafundisa indlela okumele beziphathe ngayo babuye bebafundise njalo indlela okumele bedle ngayo ukuze bavikeleke emkhuhlaneni eminye

Siyakhuthazwa ukugeza izandla njalo ukulondoloza amanzi ngakho kulokuthi ugezele empompini, thatha amanzi ngenkomitsho ligeze lithelelana.

Bayajabula omama kukhanya basemhlanganweni kukhanya bonke bephakamise izandla okutshengisa ukuthi bayagida ikhona ingoma abayihlabelelayo emnandi.

Asibafundiseni okhekhe bakhule bekwazi ukuhlanzeka. Asigezeni izandla ngaso sonke isikhathi uvela esambuzi geza izandla, ungakabambi ukudla geza izandla bazajabula nxa sebehlala bephilile bengasahlaselwa yimukhuhlane.

Bayaqonqosela abezempilakahle ukuthi kumele sigeze izandla ngaso sonke izikhathi, ngakho abafundi bayakhuthazwa ukugeza izandla.

Siyajabula sekulezibholane ezinengi endaweni yakithi. sesikwazi lathi ukuthola amanzi ahlanzekileyo. Asisathwali nzima ukuhamba umango omude aiaiyadinga amanzi. Sesingathuma labantwana abancane bafike ngokuphangisa

Ngemva komhlangano wezempilakahle ogoqela iziphatha mandla lwezempilakahle umhlaba wonke bajabulile baxhawulana bebongana ngokubuya kulomhlangano

Asibafundiseni abantwana ukulondoloza amanzi. Nxa umntwana efuna ukunatha, kathathe inkomitsho akhe amanzi anathe. Benganathi ngezandla empompini.

Setholakala amanzi ahlanzekileyo emakhaya. Uyathola besiyakukha amanzi ezimpompini abantu nxa bengenelisi ukuthwala bencedisane.

Nxa omama besiya ezibhedlela bayakhuthazwa ukuthwala amakhadi abantwana lapho okubhalwa khona imithi abayiphiweyo Kanye lesilinganiso sabo ukuthi sebenganani

Elizweni lethu sebebanengi abantu abagula umkhuhlane wenqgondo, abantu abadala inengi labo bengagula umkhuhlane lo ngoba kukhona okubi abayabe bekwenzile, abanye bayantshontsha, abantu abatshontshelweyo besebebalungisa sebehlanya.

Bakhona ababulawa zingqondo ezindaweni ezinengi ezitshiyeneyo, abantu bayakhuthazwa ukuncedisa abantu abanje, ungamnika okokudla kumbe umncedise ngempahla langengubo.

Bayafunda bephandle bafunda ngezempilakahle lapha benikezwa ulwazi ukuthi umuntu eze ebulawe ngumkhuhlane wengqondo kusukela ngaphi

Bakhona endlini abezempilakahle bayahlomisana ngendlela ezitshiyeneyo ezitholakala esibhedlela. Abanye bagqoke kuhle bayabukeka.

Ubuhlungu obuziwa yisigulani enyameni uyabonakala ngendlela atshengisela ngayo ebusweni. Uyathola umuntu esenyukubalise ubuso uhle ubone ukuthi ukhona okubi akuzwayo emzimbeni.

Bayajabula odokotela kanye labomongikazi nxa umama engabeletha umntwana ophilileyo njalo ohlambulukileyo, uthola sebemamatheka.

Bengazithwala omama bayahamba esibhedlela njalonje besiya hlolwa Nxa usiya hlolwa ungumama ozithweleyo uba lebhukwanyana lakho lapho okubhalwa khona ngudokotela kumbe ngumongikazi okuhlolileyo .

Sezakhiwe zabanengi indawo lapho esilatshwa khona. Kungaba seduze lezindlu njalo kubeseduze lomgwaqo lapho okuhamba khona izimota.

Umuntu nxa egula engaqeda ukuthola usizo esibhedlela kufanele abuyele ekhaya masinyane. Akumelanga abeselala phansi kumbe ukuhlala kumbe ukubambabamba indawo yonke ngoba uzaze ethole amagcikwane angambangela eminye imikhuhlane.

Esibhedlela uthola amabhakani akuqondisa endaweni ezitshiyeneyo. Nxa ufuna ukuya e"lab" likhona ibhakani elikukhombayo. Nxa ufuna ukuyalapho okugcinwe khona abantwana abancane likhona njalo elikukhombayo.

abezempilakahle bengakabambi imizimba yezigulane bayagqoka okokuvikela izandla zabo njalo lapho abasebenzela khona kuba khona ibhakane elibhaliweyo inamba zocingo ukuba wena sigulane uthathe inamba lezi ubatshayele ucingo uma usugula kakhulu.

Ezibhedlela kulenqola ezokuthwala izikhali ezisebenza esibhedlela, inqola lezi zihamba ngamavili ukuze othweleyo angasindwa afuqe kuphela.

Igceke lezempilakahle liyalungiswa, lihlanzeke. Kulezi insuku kulotshani obuhle, obuhlanyekwa ezibhedlela kanye lezikolo. Obukhula bube buhlaza. Bulandele inhlabathi, Kungani kwendlalwe icansi.

Bayakhala abantwana nxa behlatshwa amajekiseni .Lokhu kuyabe sokudinga ukuthi umama womntwana amncenge, amthulise ukuze angakhali kakhulu engacina esegula.

Nxa ungafika esibhedlela ngezikhathi zantambama uyala ukuthi bekumnyama bekuyibunyonyo ngesikhathi semini kuyabe sekubetha umoya amabhetshi engasela muntu ohleziyi phezulu.

Abezempilakahle omongikazi kanye labodokotela bayahamba ezikolo abafundela khona ulwazi ngokusebenza ngezigulane kanye lemithi lapha bayaqeqetshwa ukuze bebekwazi ukusebenzisa imitshina kanye lokulapha yonke imikhuhlane jikelele.

Sebeqedile izifundo zabo abafundi akade befundela ezempilakahle. Baqeqetshile namuhla baphiwe amasethifikhethi abo okutshengisa ukuthi bonke baphumelele.

Ikhona imitshina eminengi ehlukeneyo ezibhedlela, kungumlandu wabezempilakahle ukufundisa bonke abasebenza ezibhedlela indlela imitshina le esebenza ngayo.

Abasebenza ngemithi Kanye lamaphilisi bayahamba ezikolo beyefundela lo umsebenzi , imisebenzi iyafundelwa ukuze abantu beyenze ngobunono obuthile kungabikhona ingozi eyenzakalayo ezabulala impilo zabantu

Abezempilakahle mpilakahle ngemva kwesikhathi kuyayenza njalo izifundo ukuze beqhubeke bengezelela ulwazi lwabo. Imfundo yakulezinsuku iyaphucuka nsuku zonke, ngakho kuyadingakala ukuthi bahlale bezilungiselela.

Nxa kulomkhankaso othile, kuyagcwala abantu bethwele amabhakane indlela yonke. Behamba behlabela njalo belimukisa abantu ngalowo mkhuhlane abafuna ukukhuluma ngawo.

Kungabakhona umkhuhlane ogcwalayo endaweni abakuthathi mango abezempilakahle bayabhala amabhakane baphume ijumo bayekumphakathi. Usukhona umkhuhlane wamaqhubuqhubu abakhona emzimbeni okuthiwa yi monkey pox, asitholeni ijekiseni sizivikele.

Kulamabhakani afakiweyo etshengisa izindlela esingenqabela ngazo umkhuhlane wekhorona. Indlela yokuqala kuthiwa kumele sigeze izandla ngasosonke isikhathi.

kulomkhankaso wabantu besifazane befuna ukubikelwa ngemikhuhlane abangahlangana layo ikakhulu eyezibeletho bayatshelwa ukuthi behambe ezibhedlela bayehlolwa ngo gynecologists ukuz bathelo ukuthi abala mkhuhlane wemvukuzane yesibeletho na

Abezempilakahle ngemva kokwenza umkhankaso kuzulu bamile bathi wathalala bathatha umfanekiso, phakathi kwabo kutshengisa kuhlangene abesilisa labesifazane.

Bagijima abezempilakahle batatazela bagcwala iganga lonke bekhankasa ngomnyaka lapho sihlukunyezwa ngumkhuhlane we COVID-19. Basebenze okwamagama abantu laba ilizwe lonke.

Sekunanzelelwe ukuthi abantwana abancane sebezithwala besesikolo kulomkhankaso okhona okhuthaza abantwana ukut betshiye ukuya emacansini bebancane nxa bethe baya emacansini besebenzise indlela zokuzivikela

abezempilakahle bayagqoka impahla ezifanayo nxa bephuma behamba ngokhankaso oluthile nxa bekhankasa ngabesifazane kanye lamantombazane aya esikhathini bebafundisa indlela okumele bezihathe ngayo lendlela okumele belahle izinto abazisebenzisayo bagqoka impahla eziyi pink

Ezibhedlela kulezi insuku kuyagcwala kakhulu, kufuze abantu bevuke ekuseni ukuze bengatshoni betshiswa lilanga behlezi phandle belindele ukulatshwa.

Ubaba ukhanya uhlezi embhedeni uyafuthelwa kakhulu. Udokotela uyabhoda lomongikazi babambe ibhuku lalo ubaba ukuze babone okumhluphayo lendlela angathola ngayo usizo.

Ezibhedlela indawo zokubelethela lapho okutholakala khona abesifazane abazithweleyo zibakhona zodwa azihlangani lalapho okuyabe kuvalelwe khona abagula imikhuhlane etshiyeneyo.

Esibhedlela, lapho okuvalelwa khona abagula kakhulu. Kulezinqola zokusebenzisa, labo asebegula kakhulu, bengasenelisi ukuzihambela ngenyawo zabo. Izigulane ziyagqoka izigqoko zesibhedlela. Zivunyelwe ukuphuma zitshaywe ngumoya phandle,

Owesifazana usehloliwe ngudokotela watshelwa ukuthi ahambe eFasiteleni lapho azathola khona imithi. Uyaqhutshelwa imithi ngemva kokuba eselungiselwe.

Lemaphandleni sezamile uhulumende ukwakha izibhedlela kanye lamakilinika lokhu kwenzelwa ukuthi abagulayo bengahambi imango emide bedinga indawo lezi.

Ilizwe le"Rwanda " lilamabhakani indawana yonke emgwaqweni. Lokhu kwenza kubelula ukuthola indawo ezinjenge zibhedlela kanye lezikolo ngoba ziyabe zifakiwe emabhakanini lawa.

Izimota ezithwala izigulane, zibamhlope inengi lazo, zibelemizila ebomvu. Imota lezi nxa zihamba zithwele isigulane, zihamba zibanga umsindo ukwenzela ukuthi ezinye imota zivule indlela zidlule.

kulendawo lapho okulalwiswa khona izigulane esibhedlela abantu bayehlukaniswa abaselisa labesifazane abesilisa baygqokiswa labo izigqoko zesbhedlela.

Isigulane nxa sigula kakhulu ekiliniki bengenelisi ukusilapha ,siyathwalelwa esibhedlela esikhulu ngemota yesigulane. Iambulensi iyathwala isigulane lesi, emuva kulonesi kumbe udokotela ihamba emkhangele.

Kulezi insuku kuyagcwala ezibhedlela, uthola omama, obaba, obhudi lamajaha behlezi ezitulweni. Kutsho kulomkhuhlane omemethekileyo esigabeni sakithi.

Omama abakhulelweyo bahlala ewadini yabo yodwa esibhedlela kuthi labo asebebelethile abalabantwana abancane labo bangena kweyabo iwadi bodwa.

Ziyadingakala imota ezithwala izigulane elizweni lakithi. Abantu abanengi bayehluleka ukusuka emizini yabo besiya esibhedlela nxa sebegula kakhulu, kuba lula nxa kulemota ethwala izigulane iyatshayelwa ucingo ize ngesiqubu izothwala isigulane

Ukhona umtshina oncedisayo esibhedlela ukukhanyisa endlini yokuhlolela, nxa udokotela ehlola isigulani. Njalo nxa ehlola kuba khona abanye abamncedisayo phakathi kwale indlu. Bonke bayabe begqoke impahla zokuzivikela.

ezibhedlela kulemibheda elombala etshiyeneyo ,imibheda le yiyo enceda izigulane nxa zigula ,kubakhona indlela lapho ebanjwa khona imibheda idonswa kumbe ifuqwa ngoba ilama viri

Esitolo okuthengiswa khona imithi kulamashelufu afakwe imihlobo yonke eyemithi. Kuba lula kothengisayo nxa eyifake kuhle ukudinga enika isigulani.

Imikhuhlane yamehlo isibulala labantwana abancane uyathola umntwana osesibhedlela ehlolwa amehlo ngoba eluma kumbe esengasenelisi ukubona kuhle .

Abezempilakahle bayancedisana odokotela kanye labomongikazi nxa behlinza isigulane. Lokhu kwenzelwa ukuthi kungabi khona ingozi ebakhona bonke benelise ukubona okwenzakalayo balimukisane.

Nxa udokotela ekulapha kuyadingakala ukuthi axoxisane lawe sigulane. Konke ayabe ekuthola emzimbeni wakho, akuchazele kabanzi.

Kukhona ukudla okukhuthazwa ngabezempilakahle okuyikho okwakha imizimba yethu kusivikele emikhuhlaneni. Kube khona njalo ukudla okubangela imikhuhlane emizimbeni yethu, njengokudla okulamafutha amanengi kanye lokudla okuletshukela elinengi akukhuthazwa.

Umkhuhlane wemvukuzane kubomama kukhanya ubulala abantu kakhulu lapha e Rwanda , ungafika emtholampiloukhangele ibhakani labo uyabona ukuthi abantu abanengi bayafa ngemvukuzane yesibeletho kulandele imvukuzane yebele.

Bengafika esibhedlela abagulayo bayahlolwa ukuthi igazi labo lihamba kuhle yini emzimbeni. Bahlolwe njalo ukuthi inhliziyo zabo zitshaya kuhle yini.

Imvukuzane ngumkhuhlane osubulele abantu abanengi kakhulu. Abantu bayakhuthazwa ukuthi bengabona belempawu zalowumkhuhlane bagijimele emtholampilo kusasemasinyane, bayethola usizo.

Ubaba ukhanya uhlukumezekile. Ubambe umlomo. Kungabe kukhona okumkhathazayo emzimbeni. Abantu abanjalo badinga ukusondelelwa, bencediswe. Ukuxoxisana lomuntu kuyamkhulula.

Abantu bayakhuthazwa ukudla ukudla okwakha umzimba abayekele ukudla okubulala umzimba okulamafutha amanengi njalo okuletshukela elinengi bedle ukudla okunjengenhlanzi ,amaqanda kanye lezithelo lama lembhida

Umuntu angahamba esibhedlela engaphathekanga kuhle into yokuqala eyenziwa ngomongikazi yikumhlola ukutshisa komzimba lebhiphi ngudokotela

Udokotela uyahlola isigulane efuna ukubona ukuthi igazi lakhe likhuphuke okunganani usebenzisa umtshina olokumnyama ongani uyampontshwa ngapho kulokunye okuyabe kungani yiwatshi okubhodayo.

Sezikhona indlela zokuvikela ikukhwela kukatshulela emzimbeni . Abantu kuthiwa benathe amanzi njalo benathe itiye engafakwanga itshukela benathe umsobho wemibhida benathe uchago.

Imikhuhlane isiminengi usukhona umkhuhlane wesikhumba owemvukuzane lesikhumba lapho usuthe wabakhona asigijimeleni ezibhedlela ungafika lapha odokotela balakho ukukuhlinza usile.

Sezikhona indlela zokwelapha umkhuhlane wetshukela emzimbeni womuntu, ngakho abagulayo asambheni esibhedlela Sithole ukuhlolwa lo umkhuhlane kusese masinya

esibhedlela abezempilakahle nxa bebamba imithi kumbe besiyalapha izigulane bayavikela izandla zabo ngokugqoka imphahla ezivala izandla

Kukhanya amambodlela amancinyane. Afakwa igazi phakathi. Amambodlela la kumele avalwe eqine. Ukuze igazi lingachitheki. Esiyafika elab, lapha ahlolwa khona.

Abesifazane nxa becabangela ukuthi bakhulelwe sebengahamba ezibhedlela bayehlolwa kuyathathwa umthambiso wabo kube sokufakwa isikhali sokuhlola ukuzithwala phakathi nxa ezithwele kuba lemizila emibili ebabomvu.

Emalebhu lapho okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo uthola kulesisebenzi esiyabe sigqoke izigqoko zokuzivikela. Phansi kulamagabha okulahla ingcekeza engasasebenziyo.

Imikhuhlane elimaza izitho zomzimba zaphakathi njengamaphaphu sitholakala lula ngoba sokulemitshina etshengisa imfanekiso yangaphakathi.

Endlini okuhlolwa khona imikhuhlane etshiyeneyo. kuba lemitshina eminengi etshiyeneyo. Kuba njalo lamagabha okujikelwa khona izinto ezingasasebenziyo.

ezibhedlela zikhona indawo lapho okufakwa khona incekeza ebangela umkhuhlane indawo le kumele ihlale ivaliwe kuyabe kuligajana okufakwa khona iphepha elibotshwayo kube sekuvalelwa incekeza yakhona ingakayilahlwa

u dokotela kumbe umongikazi esibhedlela engathatha igazi lesigulane uyabhala phansi ukuze engahlanganisi impumela yabantu ababili abatshiyeneyo

Kulemitshina etshiyeneyo esetshenziswa kulezinsuku. Imitshina le ihamba lezibane ezikhanyisayo ukuze odokotela benelise ukubona nxa behlola isigulane.

Izikhali ezisebenza esibhedlela zilendawo ehlanzekileyo njalo ephephileyo lapho abazihlalisa khona. Nxa ungaqeda ukusebenzisa isikhali lesi sifake endaweni ephephileyo.

Kuyajabulisa ukuba labantwana uthola umama ozithweleyo ebobotheka efisa ukubamba ingane yakhe ngezandla mhla ethe wabeletha.

Omama abazithweleyo bengahamba emtholampilo besiyabeletha, bakhululeke kuhle bayajabula. Ubathola sebebobotheka okungapheliyo bephethe abantwana babo ezandleni.

Izigulane nxa sezigula okuphezu kwamandla abo bayahamba beyelaliswa esibhedlela lokhu kwenzelwa ukuthi odokotela babakhangele njalonje.

Owesifazane uqeda kubeletha. Kubukeka ubelethe amawele . Omunye umntwana ufakwe phezulu kombheda ongese esandleni sokudla. Omunye njalo uphezu kombheda esandleni senxele.

Ukutshona ulele kwenza umzimba ubebuhlungu njalo esigulaneni kwenza ubone angani usugula kakhulu. Abagulayo abalele ezibhedlela bengavakatshelwa yizivakatshi emini kumbe ntambama bayavuka behlale bexoxe labo.

Ungaba lomntwana omncane zimisele ukuhlala utshitsha esibhedlela..Abantwana abancane kulemithi lamajekiseni abawahlatshwayo amabanga atshiyeneyo .Baze bakhule bafikise iminyaka emibili .

Abantwana besikolo sebevunyelwa ukuhlaba amajekiseni kumbe ukuthatha imithi ebavumelayo ukuthi bazivikele ukuthi bengazithwali. Bengahamba esibhedlela bayothola uncedo lolu.

Omama abalabantwana abancane kufanele befundiswe ukuthi babanakekele njani umntwana ulelungelo lokuthi aphiwe uchago lukanina aze afike iminyaka emibili ukuze lumvikele emkhuhlaneni.

Isigelo sisetshenziswa ukuquma izinto ezitshiyeneyo. Balakho ukusisebenzisa endlini yokuhlinza nxa behlinza isigulane. Babuye njalo basisebenzise nxa bebhanditsha isigulane.

Imfundo iyaphucuka njalo lolwazi luyathuthuka. Isikhona imitshina emincane ongayibamba ngesandla etshengisa umzimba womuntu. Umama sekhona ukubona umntwana osesiswini kusetshenziswa umtshina lo omncane.

Kulezikhali ezinengi ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ngodokotela, ezinye yizigelo ezinye njalo zinsimbi ezicijileyo. Zingasebenza kuyadingeka ukuthi zihlanzwe ngomuthi wokubulala amagcikwane.

Nxa esebenza ngegazi owezempilakahle uyagqoka evale izandla zakhe ukuze engachithekelwa ligazi njalo engabambi imikhuhlane.

Zinengi indlela ontanga abasakhulayo kumbe omama abancane abangazivikela ngazo ukuthola umkhuhlane kumbe ukuthola izisu abangazidingiyo benganatha amaphilisi bezivikele ekuthola izisu kumbe besebenzise amakhondomu ayabavikela emkhuhlaneni.

Abalimeleyo kumbe abakhubazekileyo sebengenelisa ukuthola izincediso ekuhambeni kwabo. Sekukhona okuthiwa ngama cratshi ayabancedisa nxa behamba.

Zinengi iikhali ezisetshenziswa ngodokotela esibhedlela. Izikhali lezi ziyabe zibancedisa ekudingeni imikhuhlane ekhathaza izigulane ukuze bekwazi ukwelapheka.

Ezibhedlela, isikhona imitshina esetshenziswayo, amawheelchair. Anceda abantu abagogekileyo. Abangenelisiyo ukuhamba ngez8nyawo zabo. Imitshina le iyanceda njalo, abantu abagula kakhulu. Bengasenelisi ukuhamba.

Ijekiseni iyasebenza masinya emzimbeni wesigulane. Ungahamba esibhedlela ugula ufike uhlatshwe ijekiseni ngemva kwesikhatshana uzwa sekulomahluko.

Izikhali ezitholakala esibhedlela ziyimihlobo etshiyeneyo izikhali lezi zilemisebenzi njalo etshiyeneyo uyathola izigelo uthole njalo insungulo uthole imihlobo yonke ongayicabanga.

Isikhona imitshina kanye lezikhali ezitshiyeneyo ezisetshenziswa ezibhedlela. Imitshina le okudingakalayo lulwazi lokuyisebenzisa ukuze ingabangeli ingozi kulowo oyisebenzisayo.

Kulabo abalimeleyo enyaweni sezikhona izincediso zokuthi benelise ukuhamba kuyabe kulunyawo usulugqoka kolwakho unyawo uhamba kuhle awuzwa ubuhlungu

Kuhlanzekile esibhedlela imibheda yendluliwe kuhle kwathanyelwa. Kuyakhanya ukuthi kusemtholampilo la ukuhlanzeka yikho okuhamba phambili kulesi isibhedlela

imitshina isiphicukile kulezi insuku isikhona ehlola umzimba womuntu wonke kubonakale konke okungaphakathi lokuphandle okungamhlukumeza emzimbeni

Sezikhona inyawo ezilula ezingasetshenziswa yilabo abagogekileyo abehluleka ukuhamba. Sebesenelisa ukuhamba ngemitshina le befuqwa kumbe bezihambela bebodwa.

Izikhali ezisebenza esibhedlela zihlala endaweni ehlanzekileyo njalo ephathela izikhali lezi kuhle ngonanzelelo ukuze zingalahleki njalo zingabi lamagcikwane.

Ijekiseni iyasetshenziswa ezibhedlela ukwelapha izigulane. Umuthi uyathathwa embhodleleni encane ngejekiseni ibe isihlatshwa kusigulane.

Amazinyo abolileyo adala inhlungu ezinkulu emzimbeni. Nxa izinyo lakho selibuhlungu, selibolile, hamba esibhedlela, udokotela wamazinyo alikhiphe.

Zikhona izincediso ezenzelwe labo abakhubazekileyo, abangenelisi ukuhamba. Kubekhona njalo labo abalimala engozini zemigwaqo kumbe ezinye ingozi bacina sebesehluleka ukuhamba. Labo bangazisebenzisa izincediso lezi.

Bayakhuthazwa abasebenzisa imitshina kanye lezikhali esibhedlela ukuthi besebenzise imithi ebulala amagcikwane ukuze izikhali lezi zingatheleli izigulane eminye imikhuhlane.

Sezikhona isincediso ezincedisa labana abakhubazekileyo. Abangelazo inyawo sebencediseka ngalezi ezithengwa ezitolo kumbe lezo ezifakwa esibhedlela.

izikhali ezinjengezigelo zisetsheziswa ezibhedlela ngo dokotela izikhali lezi zicijile njalo ziyakulimaza nxa zingabanjwanga ngo nanzelelo

Isiminengi imitshina esebenza ezibhendlela isikhona ebamnyama ibuye ibe lamabala amhlophe emaceleni ibekhona njalo ebamhlophe indawo ezinengi ibe lebala nje elimnyama.

Sezizinengi njalo seziphucukile izikhathi lemitshina esebenza esibhedlela uthola izikhathi ezithi zingahlola umuntu zitshengise imifanekiso yomzimba wakhe lalapho alimele khona kumbe aziwa khona ubuhlungu.

Imitshina isiminengi etholakala ezibhedlela ukhona omunye umtshina okuthi ungawugada utsho isilinganiso sakho ukuthi unganani.

Asekhona amaphilisi. Okulapha ushukela. Uwathola phakathi kwegabha elimhlophe. Elibhalwe ngamabala amnyama. Lilomzila njalo oyiblue.

Ezitolo setholakala amakha amnandi anukelelayo. Abantu bengageza bayathanda ukufaka amaphafumi lawa ukuze benukelele mnandi.

Ukhona umuthi wamehlo, othontiselwa emehlweni, ngulowo olobunzima bokubona. Kumbe amehlo akhe ahlala ekhala. Umuthi lo ubaphakathi kwembodlelanyana encane, emhlophe, elesivalo njalo esimhlophe.

Asekhona amafutha okugcoba ayenziwa ngesihlahla sechena, sebananzelela abezempilakahle abenza amafutha ukuthi isihlahla lesi silungele ijwabu lomuntu njalo siyalenza likhazimule.

Isiminengi imithi yokukhwehlela, ikhona eyabantwana kubekhona njalo eyabadala. Kulomunye umuthi wokukhwehlela ofakwa phakathi kwebhokisi eliyisibhakabhaka libelomzila omhlophe.

Nxa uthenga amaphilisi esitolo, umathengisa ukufundele lokho ulolwazi olujulileyo. Uyakulayela indlela okumele unathe ngayo amaphilisi la. Kuyafana njalo lanxa uwaphiwa ngo Dokotela lakho uDokotela uyakuqonqosela indlela okumele uwanathe ngayo.

Isikhona imithi elungiselelwe imiphimbo yethu ehlala ibuhlungu. Ungezwa umphimbo wakho ubuhlungu, hamba esibhedlela kumbe uye esitolo okuthengiswa khona imithi. Isikhona imithi elungele lokho, iyimihlobo etshiyeneyo.

Asekhona amaphilisi abulala amagcikwane atholakala emzimbeni womuntu. Amaphilisi lawa uyawanatha ayimihlobo elemibala etshiyeneyo kuba nganxanye ngumbala olithanga nganxanye kube ngumbala oyibubende.

Nanka amaphilisi , amaphilisi la alitshumi aphakathi kwebhokisi elilombala oluhlaza eceleni amaphilisi la ayavikela I allergy.

Kulabo abahlutshwa ngamehlo ababayo kumbe akhala inyembezi wodwa usukhona umuthi wenu gijimani liye kubo dokokotela balibhalele umuthi okuthwa yi systane.

Usukhona umuthi oqeda ufuba masinyane lokukhwehlela ebantwaneni abancane. Nxa umntwana wakho ekhwehlela ungayazitholela lowo muthi ezitolo ezithengisa imithi.

Ayimihlobo etshiyeneyo amaphilisi, kukhona amancane kubekhona amakhulu okuqakathekileyo yikuthi ubale ubone ukuthi kuthiwa ayisisindo esinganani ama meclopram ayi teni milligrams.

Amaphilisi athengwa ezitolo ezithengisa amaphilisi mahle ngoba ayabe ebhaliwe ukuthi ngawani lenani lamaphilisi atholakala phakathi liyabe libhaliwe.

Amaphilisi asemanengi imihlobo yawo, asesehlukana njalo ngomsebenzi efika iwayenze emzimbeni, asekhona amaphilisi alemibala emibili.

Amaphilisi nxa ebuya esibhedlela abuya ephakathi kwamabhokisi uthola sokulamagqibhagqibha amabhokisi phakathi kwendlu ehlala amaphilisi engakakhitshwa efakwe emashelufini.

Ikhona imithi ehlatshwa abantu njengamajekiseni, omunye wakhona uyawuthola usegabheni elimhlophe olesivalo esiyisibhakabhaka.

Imbodlela ezitshiyeneyo ezilemibala ehlukeneyo, imbodlela lezi ziphathele amaphilisi phakathi ukwehlukana kwazo zitshengisa ukubana zithwele amaphilisi atshiyeneyo njalo ayelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyeneyo, akhona amaphilisi aba mancane ebemhlophe, lawa maphilisi elapha imikhuhlane etshiyeneyo emzimbeni yethu.

Ikhona imithi eyenzelwa abantwana bancane imithi le iyabe ifanekiswe abantwana phandle kumbe ibhaliwe ukuthi ngeyokusetshenziswa ngabantwana abalebanga elinganani.

Sokulomkhuhlane osudumile owesihudo. Unganatha amanzi angcolileyo kumbe udle ukudla okungcolileyo uyagijinyiswa yisisu. Usukhona umuthi oncedisayo. Asivakatsheleni ezitolo zemithi besithengisele umuthi lo.

sezikhonaindlela ezilula ezisetshenziswa ngabezempilakahle ukufaka umuthi phakathi kwesigulane nxa esesehluleka ukudla kumbe ukunatha amaphilisi bayamhlaba ijekiseni umuthi ube ungena kancane kancane emzimbeni wakhe

Ikhona imithi ethengwayo ukuze igcine izindlu zethu zihlanzekile zingela magciwane. Imithi le iyafafazwa ibulale zonke izibungu esitholakala endlini.

Isigulane sesingaphiws imithi etshiyetshiyeneyo emithathu engaphiwa imithi esebhokisini elimhlophe elilokuluhlaza aphiwe njalo elisebhokisini elilomzila obomvu aphiwe njalo oba sebhokisini elibhalwe ngokuluhlaza

Isikhona imithi yabantwana ebavikela emikhuhlaneni etshiyeneyo. Ikhona imithi evikela abantwana ukukhwehlela. Umuthi lo uyafakwa ekudleni komntwana.

Abantwana abancane sebalungiselwa labo imithi yokwelapha bona. Imithi leyi uyayithola ifanekiswe abantwana. Lokho kwenza kubelula ukulapha umntwana omncane.

Kulamaphilisi asegabheni kuthi phandle kubhalwe ngombala omnyama. kube lamanye amaphilisi ahlala phakathi kwamabhokisi. Amabhokisi alombala oyibhulu.

Isigulane sesingaphathwa yimikhuhlane etshiyeneyo. Ngakho engahamba esibhedlela uyaphiwa imithi kumbe amaphilisi aqondana laleyi imikhuhlane atshiyeneyo.

Umuthi wekukwehlela ungatholakala usebhodleni emnyama. Ibhodlela le ivalwe ngesivalo esimhlophe. Kwesekufakwa iphepha elibhalwa khona ukuthi umuthi ngowani, ulapha abantu abangakanani njalo bathatha isilinganiso esinganani.

Bakhona abantu abathi bengafika lapho okulamaluba khona kumbe okulezihlahla ezihlumayo khona amehlo abo eqale ukukhala inyembezi usukhona umuthi wenu ongalinceda lonke elilohlupho lwamehlo hambani kobo dokotela bamehlo beyelincedisa.

Ungalimala isikhona imithi yokugcoba ezilondeni , imithi le ungayigcoba nxa ulunywa emzimbeni kumbe nxa ulesilonda.

Labo abalama allergies atshiyeneyo asekhona amaphilisi enzelwe abantu unganatha amaphilisi lawa lokhu okwandi ukukuhlukumeza akusoze kukuhlukumeze

Sekuphucukile kulezinsuku, sitholakala imithi eyokuhlanza indawo ezehlukeneyo. Ematoilet siyakhuthazwa ukuhlanza sisebenzisa imithi ukwenzela ukubulala amagcikwane atholakala lapho.

Amaphilisi ayimihlobo etshiyetshiyeneyo njalo alezilinganiso ezitshiyeneyo akhona amanye amaphilisi ayi40mg kube sokusithi amanye njalo alomhlobo oyipink

Asekhona amaphilisi alungiselelwe abantu besilisa bakhona abanye ababalohlupho lwezemacansini sebephiwa amaphilisi abancedisayo ukuthi bezizwe bengobaba.

Abanye abantu bayagula bengafika endaweni kungabe kubangelwa yizihlahla kumbe utshani obukuleyo ndawo sekhona amaphilisi ancedisa abantu abanjalo ungawanatha amaphilisi awufiki uqhubuke kumbe ugule .

Abezempilakahle bangavakatshela ezindlini ezehlukeneyo behamba bephenya bedingisisa okuyikho okubangela imikhuhlane etshiyeneyo ikakhulu umkhuhlane wokugula ngenqgondo.

Sezikhona izibhedlela lapho okulatshwa khona abahlukumezeke ngokwengqondo. Bakhona abantu abagula imkhuhlane yengqondo bengananzeleli yona ingabulala abadala ibulale labancani.

Ayanceda amabhentshi atholakala phandle emtholampilo izigulane nxazithe zabanengi zifika zihlale ziphule zisalinde ukungena zibone udokontela kumbe umogikazi

Abalohlupho ngomkhuhlane wengqondo, bayaludinga usizo lwethu. Abantu laba bengabe bengabesilisa, kumbe ngabesifazane, kumele sibaxhase, sibaduduze bengaboni belahlekile.

Abantwana balungiselela ukubala. Nxa besezingeni eliphansi. Bengakaqali imfundo, ibanga lakuqala. Babala, bebona imifanekiso. Ababalisi bayakhuthazwa ukuthengela abantwana amabhuku alemifanekiso. Ukuze belungiselele ukubala.

Ezibhedlela bayahlola ukukhula komntwana. Sikhona isilinganiso esitshengisa ukuthi umntwana ukhula kuhle na kumbe akakhuli kuhle. Bayabe sebekhangele odokotela kanye labomongikazi nxa behlola.

Abantwana abancane abafunda ibanga laphansi bengafika esikolo bayadla. Bengaphiwa uchago banathe kumbe bephiwe mahewu banathe.

Minengi imisebenzi emihle eyenziwa ngabantwana abancane , siyababona kwezinye izikhathi begqoke amauniform ayabe elithanga bethwele izimota abazilungisa ngezabo izandla

Asibavumeleni abantwana babalisi bedlale imidlalo etshiyeneyo esikolo. Bakhona abanye ababalisi ababona ukufunda kumele kutshonelwe emabaleni kuphela. Bayabayalisa abantwana ukuphumela ngaphandle nxa sekumele bayedlala.

Abaqeqetshileyo ezempilakahle ukulapha lokudingisisa bephenyisisa behlola imikhuhlane ehlukumeza abantwana abancane bamile phambili ematafuleni abanye bagqoke izikipa ezimnyama abanye njalo bagqoke ezimhlophe bazokhankasa

Namuhla bayahlatshwa okhekhe. Babuyile abezempilakahle esikolo ukuzobahlaba amajekiseni bevikelwa emikhuhlaneni wemvubuzane yesibeletho. Kuhlatshwa phela amantombazana aleminyaka elitshumi kusiya kuminyaka elitshumi lantathu.

Kuyahlolwa umntwana omncane. Kukhanya uyagula. Udokotela umbambe esiswini, esingani sivuvukile. Sikhukhumele. Uletshubhu yokuphefumula emakhaleni.

Ezibhedlela zikhona ingwalo lapho okulotshwa khona bonke abantwana abahlatshiweyo amajekiseni okuvikela imikhuhlane yabantwana. Kuyabhalwa phansi ukuthi ezalwa uphiwe umuthi lo. Kuthi ngemva kwesikhathi njalo uphiwe umuthi lo . Konke okuyenzakala esibhedlela kuyabhalwa.

Umntwana nxa ephathekile emzimbeni uyagijinyiselwa kwabezempilakahle lapha bafika odokotela bamhlole besebenzisa imitshina yabo ukuze bethole okuyikho okumhlukumezayo.

sezikhona izigqoko zokuvikelowa ezigqoka ngabantu abasebenza kwezomtholampilo ziyavala imilomo lamakhala ukuze bengatholi umoya olamacikwane ovela endaweni abasebenzela kiyo kumbe abantu ababasebenzayo

Omama abalabantwana abancane bayakuthazwa ukuthi babahambise ezibhedlela ezise duzane labo ukuthi bayethontiselwa bahlatshwe ngamajekiseni okubavikela emkhuhlaneni osukhona ohlasela abantwana

isikhona imikhuhlane ebulala abantwana abancane abangatholiyo ukudla okuwaneleyo emzimbeni abantwana asibapheni ukudla okuyakha imizimba ukuze benelise ukukhula kuhle bengahlaselwa yile imikhuhlane

Abantwana babulawa ngumkhuhlane wesikhumba uyathola inyawo zabo zixhathukile kungani batshile nxa suthe wathola umntwana onje umhambise esibhedlela.

Kulomkhankaso othile oyenziwayo uthola obaba sebephakamisa izandla kutshengisa ukuthi bavumelana lakho lokhu okukhulunywayo.

Bakhona abezempilakahle abagqoka impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka. Labo basebenza ikakhulu endlini lapho okuhlinzelwa khona labo abafuna ukuhlinzwa.

Umntwana omncane engaphatheka kakhulu emzimbeni aze ayelaliswa esibhedlela, lapho uthola esexunywe emtshineni ehlukehlukeneyo wafakwa amatshubhu atshiyeneyo.

Labo abahlutshwa ngamehlo badingelwa iziboniboni ezibancedisayo ukuthi beyenelise ukubona okukude labo .Udokotela wamehlo ukuqeqetshele lokhu uyabancedisa.

Kwezemidlalo nxa abadlali bedlala kulakho ukuthi belimazane. Nxa umdlali esethe walimala kuyadingeka ukuthi kubekhona abagijima bemncedise, abahlala bephethe okuyisikwanyana okulemithi.

Odokotela kulezi insuku sebesebenzisa imitshina. Lapha yikho ababhala khona yonke imininingwane yesigulane, ubizo lokuthi ubulawa yini, bazamupha umuthi bani.

Abezempilakahle akukhethelekile ukuthi ngowesilisa kumbe ngowesifazana bonke bagqoka impahla zokuzivikela .Uthola begqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka izikhathi ezinengi.

Bayabhoda abezempila kahle ezibhedlela besuke beyefika ezikolo ezitshiyeneyo lokhu bayakwenza nxa befuna ukuhlola abantwana besikolo imikhuhlane etshiyeneyo enjenge mkhuhlane wama zinyo kumbe owamehlo.

Isiphucukile imitshina yalezi insuku, ususenelisa ukubona izinto ezinengi ebesingeke sizibone kudala kungela imitshina efana lale

Uyamthola ubaba eselele embhedeni, wavula umlomo wonke ngoba efuna inhlungu zonke azizwayo ziphume, lapho uDokotela uyabe esemhlabile ijekiseni yokungezwa ubuhlungu esekhipha izinyo lakhe.

Kugatsha lukahulumende bakhona ababona ngezokuthula elizweni laba labo baqeqetshile kwezempilakahle. Silabo odokotela labomongi abangamasotsha.

Udokotela wamazinyo ukuqeqetshele ukukhipha izinyo esigulaneni. Uyabonakala ubaba nxa esethwele nzima ngezinyo, egijimela kudokotela lo, uphenduka esehlekelela.

Bayangcedisana abezempilakahle kulo umsebenzi omncani ubuza komdala nxa kukhona okumphicayo emsebenzini kuqakathekile ukuthi labo abadala bakhululeke ukungcedisa abantwana

Izihlobo kanye labangane balelungelo lokubuya esibhedlela bazovakatshela isigulane. Kungabuya njalo abogatsha lwezempilakahle bezobona indlela abagulayo abaphethwe ngayo lapha esibhedlela.

Abezempilakahle bayaziqenya ngomsebenzi abawenzayo kuzulu Uthola sebegqoke amajazi abo amhlophe sebebobotheka isikhathi esinengi nxa umsebenzi wabo uhambe kuhle

Inengi labasebenza emthola mpilo ngobaba kanye labomama izisebenzi lezi uthola zigqoke ama uniform afanayo okutshengisa ukuthi benza imisebenzi efanayo

Ungahamba uyethenga amaphilisi eFamasi, ufike ume ewindini uqhubele umuntu othengisayo ibhuku lapho obhalwe khona. Abale akuqhubele njalo ngefasitela.

Isikhona imitshina ehlola ingaphakathi yomuntu. Udokotela uhlola ingaphakathi kajaha olele embhedeni wakhangela phezulu. Ukhona umongikazi obambe umtshina etshengisa udokotela ukuze abone okungaphakathi kwalo ujaha.

Abesifazane labesilisa sebesenza imisebenzi efanayo. Siyawabonga amalungelo abomama aphakanyiswayo .Siyababona nampa abezempilakahle bayafundiswa ngendlela izikhali ezitshiyeneyo ezisebenza ngazo.

Abantwana abancane bayaludinga uthando lukamama , kumele umama amunyise umntwana. Ibele limama liqakathekile ngoba linika umntwana ukudla konke okudingakalayo emzimbeni.

Bayakhuthazwa abantu ukuthenga imithi yalezi nsuku ezitolo ezilemvumo yokuthengisa. Ngoba nxa bengaqhubeka bethenga emigwaqweni bazathenga lemithi esaya esiphayayo.

Asegcwele idolobho lonke ama pharmacy lapho esithenga khona imithi yalezi insuku, sekulula ebantwini ukuthola imithi le bengahambanga umango omude

Uchago lwabantwana abancane olulungiswa ngamanzi atshisayo luyatholakala ezibhedlela ezithengisa imithi. Abazali abasebenzayo abatshiya abantwana bodwa bayakhuthazwa ukuthenga uchago lolu.

Umama ubambe umntwana, udokotela emhlaba ijekiseni. Abantwana bayakhala njalo bayeqa okungadala ingozi nxa behlatshwa bengabanjwanga.

Emdulwini wendlu kumile isihlahla sakhula. Abasigeci isihlahla lesi okutshengisa ukuthi siluncedo. Singabe singumuthi thize otholakala emahlamvini aso.

Erzitolo okuthengiswa khona imithi kufuneka kusebenze abantu abahlanzekileyo abantu abazakwazi ukuhlalisa imithi kuhle ungatholi elinye ibhokisi likhangele le elinye njalo likhangelele

Amaphilisi kanye lemithi kufakiwe ekhabothini ukuze kubelula kothengisayo ukunika isigulani nxa sizothenga. Sekuqakathekile ukuthi ayihlalise ngemihlobo yayo imithi le.

Imigwaqo yalapha eRwanda mihle, yakhiwe .Yenza kubelula nxa isigulane sigijinyiselwa esibhedlela kumbe nxa begijima besiya ezitolo ezithengisa imithi ukuya thenga imithi, bafika ngokuphangisa.

Ezitolo kutholakala imithi etshiyeneyo. Imithi le, ilapha izifo ezinengi ongeke uziqede. Ungabhalelwa umuthi ngudokotela vakatshela isitolo semithi.

Emavinkilini athengisa imithi lamaphilisi. Iyaqoqwa kuhle kusiya ngokuthi iyelapha wuphi umkhuhlane emzimbeni. Awusoze uthole amaphilisi awekhanda ehlanganiswe lamaphilisi ayelapha isisu.

Endlini okuthengiswa khona imithi kutholakala imithi kanye lamaphilisi asemabhokisini alemibala etshiyeneyo uyathola amabhokisi amhlophe alokubomvu kumbe alokuyisibhakabhaka

Emihlanganweni etshiyeneyo eyenziwa esigabeni, nxa kungena iziphathamandla, wonke umuntu olapho kuyadingeka ukuthi asukume. Lokhu kutshengisa inhlonipho.

Nxa besiyakhankasa abezempilakahle. Abaphethe uhlelo bafika behlale phambili, etafuleni, eceleni kwabo kube lebhakani elitshengisa lokhu abahamba ngakho. Sebezaqala ukukhuluma bekhulumisana labantu.

Abezempilakahle abadeli ukukhankasa ngomkhuhlane owengculaza njalo nje emazweni wonke umhlaba wonke jikelele balosuku lapho abakhankasa ngalo ngomkhuhlane wengculaza.

Bayagqoka izikipa ezimhlophe ezifananayo nxa Bethe baphuma ijumo abezempilakahle besiyakhankasa. Bakhankasa ngemikhuhlane etshiyeneyo namuhla benza umkhankaso womkhuhlane wengculaza

Kuqakathekile ukuhlanza amazinyo ngaso sonke isikhathi .Ungawahlanza ekuseni , emini lantambama kumbe uhlanze ngemva kokudla izinto eziletshukela. Asifundiseni abantwana bethu.

Abezempilakahle basemkhankasweni bagaxe intambo ezilemibala eyisibhakabhaka. Intambo lezi kukhanya zilamabhakane alotshwe amabizo abo.

Abezempilakahle babhoda ngezikolo bethontisela abantwana. Luhlelo oluthontisela abantwana imithi ezabavikela emkhuhlaneni etshiyeneyo eyabantwana abancane.

Uzulu uyakhuthazwa ukusebenzisa indlela yokuzivikela ukuze engatholi umkhuhlane othelelwana ngecansini. Indlela egqugquzelwa namuhla kulo umkhankaso yindlela yokusebenzisa icondom.

Abezempilakahle bahamba emizini yabantu. Bengena bekhankasa ngohlelo lapha bafika bebone abalapho mu abalowomuzi bebachasisele bebhale njalo imininingwane abayidingayo.

Owesifazane uyasukuma ame phambi kwabantu abaxoxele ngodaba abalulandileyo. Lapha kuyabe kulomkhankaso wezempilakahle begqugquzelwa ngokuhlanzeka kanye lokuziphatha.

Abezempilakahle bahlezi etafuleni kuthe hlikilili amaphetshana amhlophe kanye lezikhali abazisebenzisayo ngemva kwabo kubuthene abantu abanengi kukhanya ngumkhankaso omkhulu.

Abezempilakahle bazimisele njalo bazinikele ukwazisa uzulu ngomkhuhlane osuqamukile esigabeni. Bayahlabela bathwele amabhakani abhaliweyo indlela okumele bezivikele ngayo.

Sekulula ukuthi sizihlole imikhuhlane etshiyeneyo. Usungathatha isikhali sokuzihlola ufake emloyeni uzihlole umkhuhlane wengculaza.

Kulezi insuku siyajabula ngoba sesilayo imisebenzi yezandla engasiphilisa. Uyathola omama labo baba belima izilimo ezitshiyeneyo, bengalima ibhida enjenge khabitshi bathengise lokhu kuyabanceda ekukhuliseni imuli yabo.

Abesifazana abasakhulayo. Bayafundiswa ukuziphatha. Bayafundiswa ukuthunga. Ukwenzela ukuthi nxa kulesidingo esidingakalayo, bengakhali. Bengelamali yokuyathenga, kodwa benelise, ukuzithungela.

Abezempilakahle baphume ijumo baqonda esitaladeni bekhankasa ngomkhuhlane wengculaza bonke bagqoke izikipa eziluhlaza. Bakhuluma labantu ngendlela abangazivikela ngayo kulo umkhuhlane.

Abantu besilisa bagqoke izikipa ezifanayo. Kukhanya basemdlalweni othile. Babambene okutshengisa ukuthi bayajabula, balindele ukuthatha umfanekiso.

Kuhle na ukuthi ubaba athande omunye ubaba? uthando ngolokwakha imizi kuzalwe abantwana egumeni asithandaneni ngendlela kankulunkulu

Umama ozithweleyo ulele embhedeni wakhangela phezulu ufake izandla zakhe phezulu emabeleni udokotela uyamhlola isisu sakhe.

Abezempilakahle bafundisa abantwana indlela okumele besebenzise ngayo ama pads. Sibona umama ebambile etshengisa untombazana omncane.

Ezempilakahle kwabesifazane ziqakathekile, bayafundiswa indlela okusetshenziswa ngayo ama pads ukuthi afakwa njani njalo akhitshwa ngemva kwesikhathi esinganani

Abezempilakahle bayenza imihlangano bebodwa, bebonisana indlela abangencedisa ngayo abantu besifazana abazithweleyo. Lokhu kuyasiza ngokuphuma lamacebo amahle azathuthukisa uzulu.

Abesifazane nxa bezithwele kuyakhuthazwa ukuthi banathe amaphilisi ayengezelela igazi emzimbeni ukuze behlale belegazi eleneleyo nxa benatha amaphilisi lawa kumele banathe ngamanzi ahlanzekileyo

Abafundela ukuba ngomongikazi nxa behlola izigulani bayahamba labodokotela abakhulu abalolwazi bayabangcedisa ukuze beqeqeshe kusasa benelise ukuyenza umsebenzi lo bodwa

Kulomama okhanya ehlezi phansi egqoke isigqoko esiyiblu, eceleni kwakhe kumi ubaba ogqoke ibhulugwe eliyiblu kanye lesikipa esimhlophe. Abantu laba kukhanya bayathandana.

Impilo elothando phakathi kwababili abathetheneyo iyakhuthazwa kuntsha yanamuhla. Lapho okulothando khona kuzalwa ingane ezijabulileyo njalo ezizaba lothando lazo.

Udokotela wesifazana ulakho ukuhlola isigulane sesilisa esithweni sangaphansi lapha kuqakathekile ukuthi udokotela lo abe ngumuntu ozimiseleyo emsebenzini wakhe.

Abathandanayo ababili owesilisa lowesifazana bayakhuthazwa ukuthi basebenzise amacondom lokhu bakwenza nxa befuna ukuzivikela emkhuhlaneni ethelelwana ngocansi kumbe nxa bezivikela ukungatholi ingane bengakazidingi.

Akuselasidingo sokuthi uze uyotshelwa ngudokotela ukuthi usuzithwele mama kumbe ntombazana. Thenga okulusibana okuncane okuthiwa yipreginensi thesti, uzihlole ngekhaya.

Umntwana omncane engabelethwa ngumama, onesi kumbe odokotela bayakhuthaza umama ukuthi amfake esifubeni sakhe. Lokhu kuthiwa kwenza umntwana anamathelane lomzali wakhe.

kulezi isuku sebekhona omama abathandanayo bona bodwa uthole beqhabulana bejabula umbuzo ebesesiba lapha bazabakwazi na ukuba labantwana nxa bethandanwa bengomama bodwa

Bayaphuma ijumo omama Kanye labobaba labo bonke abezempilakahle begqoke impahla ezifananayo ezilithanga phansi begqoke amabhulugwe amnyama nxa sebefuna ukukhankasa betshela uzulu ngokuqakatheka kwezempilakahle.

kulezi insuku omama sebekuthanda ukuhamba emtshineni ohlola ingane zabo nxa zisesiswini lokhu bakwenzela ukuthi babe kwazi ukuthi bazathola ingane eyini nxa uzathola umfana uhle uqale ukuthenga izigqoko ezabafana kuthi nxa uzathola intombazana lakho uthenge ngokunjalo

Kulezinsuku abantwana abaselabo obabakazi kumbe omalume ababafundisa ngokuziphatha ngekhaya sekingumlandu kambalisi esikolo ukuthi befundise umntwana oyintombazane indlela okumele aziphathe ngayo nxa engangena esikhathini.

Kukhanya owezemidlalo egaxe ithawulo elimhlophe entanyeni. Unatha amanzi okutshengisa ukuqakatheka kwamanzi emzimbeni yabantu, ikakhulu abadlali.

kuzikhali zonke ezitholakala emtholampilo sikhona isikhali esisetshenziswa ngudokotela ukuzwa ukutshaya kwenhliziyo yomuntu isikhali lesi uyasifaka endlebeni zakhe abesesithi elinye icele alifake enyameni yesigulane

Sezingeni indlela abantu bemidlalo abazivoxavoxa ngayo. Ukusadingi kuthi kutshona kusiya gijinwa phandle kuphela. Sebasebenzisa ezinye izikhali besendlini bazivoxavoxe.

amanzi ayimpilo amanzi ayakhuthazwa kuye wonke umuntu wenza ezemidlalo kumbe awenzi ezemidlalo kuqakathekile ukuthi unathe amanzi ungumntwana kumbe ungu muntu omdala amanzi ayadingeka emzimbeni wakhe wonke umuntu

abenza ezemidlalo bayakhuthazwa ukubalokuyisikhwama okuncane kumbe ibhokisi okuba lemhlobo yonke eyamabhanditshi lokhu kwenzelwa ukuthi bengalimala bathole uncedo bengakathwalelwa esibhedlela

Kuqakathekile ukwenza ezemidlalo kuthiwa kuyatshisa amafutha angadingakaliyo emzimbeni. Kubuye njalo kwehlise ukukhuphuka kwegazi, kuyehlisa njalo ukukhathazeka enhliziweni ukuhlala ucabanga. Kubuye njalo kuncedise umzimba ukugaya ukudla masinya.

Amanzi ayimpilo ,imizimba yethu ukuze ihlale iqinile njalo iphephile emikhuhlaneni kuyadingeka ukuthi sinathe amanzi.

Abantu abangobaba bayathanda ukwenza amaexercise besenzela ukuthi umzimba wabo uhlale uqinile, bengagijima bazelule umzimba kumbe benze okutshiyeneyo.

Sezikhona izindlu lapho abantu abahamba khona besiya yenza imidlalo etshiyeneyo kuqakathekile ukuthi benze amaExercise lawa ngoba ayavikela imkhuhlane njalo yenza imizimba iqine

abantu abenza imidlalo etshiyeneyo bayakhuthazwa ukuthi nxa begijima bengafaki ama earphones endlebeni lokhu kuthiwa abasoze bezwe imota nxa ziduma kumbe nxa zibatshayela amawuta ukuthi baphume emgwaqweni ama earphones sedale ingozi ezinengi emgwaqweni

Nxa uledolo elibuhlungu sekukhona amabhanditshi asetshenziswa ukufakwa emadolweni. Lawa mabhanditshi ungawathola ezitolo ezithengisa imihi lamaphilisi. Ayande ukusetshenziswa kakhulu ngabantu abayenza imidlalo.

Isikhona imitshina yokuhlola abantwana abancane, umama uhambe umntwana ukuze anganyikinyeki udokotela ugqoke impahla esiluhlaza okwesbhakabhaka ehlola umntwana.

ulwazi lwanamuhla soluphakeme usuthola abafundi befunda izinto ezitshiyeneyo emitshineni yabo

Ulwazi lwanamuhla lujulile siyalubonga siyalubabaza sesenelisa udokotela ukwelapha isigulane singekho ehofisini yakhe sizihlalele endlini yaso usesebenzisa ucingo lapho azabe esenza ivideo esibona esigulane esilayela ukuthi senze njani abuye abhale phansi amaphilisi okumele ayathengwa

Omakhalekhukhwini lama khompiyutha, sebesetshenziswa kulezinsuku njengendlela zokuncedisa abantu abangenelisi ukuyafinyelela esibhedlela ukuthi bathole usizo.

Zikhona izihlahlakazazana eziphuma emadwalweni izihlahlakazana lezi ziluncedo empilweni yabantu abalolwazi ngezemithi yesintu sebezilandelela bazidinge

Sebezilimela imithi yesintu abantu abalolwazi ngayo,. Uyathola amaguma abo eluhlaza kugcwele imihlobo etshiyeneyo eyezihlahla bayayithelela ukuze ikhule.

Kuezinye izihlahlakazana ongathi ukhangele uzidelele uthi lutshani nje, lapha kuyabe sokudingakala abalolwazi ngemithi yesintu ukuthi bekutshele ukuthi ngumuthi.

Sikhona isihlahlakazana esikhula sibe njengombhida oluhlaza. Siyancedisa kakhulu kulaba ababulawa yizilonda emzimbeni uyathatha amahlamvu akhona uwachole uwafake esilondeni.

Eminye imikhuhlane ifuna nje uthathe amahlamvu awesihlahla esithile uwabeke emanzini unathe. Umkhuhlane lo uyafa utshabalale emzimbeni.

Isikhona imithi eyalapha izifo zomzimba ezihlasela lapho okuhlangana khona amathambo. Kungaba sedolo kumbe endololwaneni kungaba liqolo isikhona imithi.

Umuthi wesintu usungacholwa kumbe ugigwe ube yimpuphu ube usufakwa embodleleni okubalulekileyo yikuthi kubhalwe phandle ukuthi umuthi lo ibizo lawo kuyini ukuze bengaphambanisi besebenzise besithi ngamahlamvu etiye.

Izihlahla lezihlahlakazana sezisenza imithi yakulezi insuku imithi le eminye iyanathwa ihlanze isisu, eminye siyayigcoba ukuze isikhumba sethu sicwebezele.

Bayakhuthazwa abantwana ukuvuka ekuseni bebilise amanzi befake ilemon benathe. Amanzi la ayanceda emzimbeni ayakuhlanza konke okubi emzimbeni kuphume lomthambiso.

Abalolwazi ngemithi yesintu sebeyidinga bayilungise, okumele ihlale ingamanzi, ihle ithelwe amanzi ihlale emambhodleleni eyinye njalo i gigwe ihlale iyimpuphu sebeyfaka ezitolo lapha okuthengiswa khona imithi.

Besilazi ichena lingumuthi wesintu kodwa ngolwazi lwalezi insuku selusenza amakha amnandi libuye njalo lenze amafutha okugcoba

Imithi yesintu ingadingwa laloba ngubani ungowesifazane kumbe ungowesilisa ulakho ukudinga imithi yesintu uyisebenzise ekuncediseni izigulane

Zikhona izihlahlakazana eziba lamaluba amhlotshana ezimila egangeni , izihlahla lezi zingumuthi wesintu omkhulu oncedayo ikakhulu ezilondeni eziphuma emzimbeni

Inyosi ziyaluma njalo ziyelapha. Zisinika uluju oluyilona olulapha imikhuhlane eminengi emizimbeni yethu. Abanye njalo bayalusebenzisa uluju ukwelapha isifuba nxa umuntu ekhwehlela. Abanye balufaka etiyeni ukuze benathe.

Isifakwa emaphakethini imithi yesintu kufakwe lesilinganiso ukuthi ngama giremu amangaki. Kuyabhalwa njalo phandle ukuthi umuthi lo ubizwa kuthiwa kuyini njalo ulapha umkhuhlane wuphi, ube suthengiswa.

ziluhlaza izihlahla zihlumile kuyakhanya ukuthi izulu linengi lonyaka nxa izulu likhona izihlahla ziyahluma zibeluhlaza tshoko kubelula kwabezempilakahle abasebenzisa imithi yesintu ukuthola imithi le ngoba iyabe ihlumile

Isihlahlakazana sechena sesisenza njalo isepa eyokugeza amakhanda. Isepa le iyanceda ukuthi inwele zikhule kahle njalo isikhumba sekhanda singabi lenkwethu.

Usukhona umuthi olaphayo otholakala njalo kusihlahlakazana esechena. Umuthi lo uyanathwa njengetiye welaphe izifo eziphakathi komzimba.

Isihlahlakazana okuthiwa licena sesikhipha imithi eminengi etshiyeneyo esebenza esilungwini eminye yakhona iyafakwa kuma galani amakhudlwana lapho abantu abayinathayi be cleaner izisu zabo .

Iyimibala etshiyeneyo imithi yesintu. Iyabe isigigiwe laphaya ngusiyazi wayibeka yaba zinqumbi ezehlukeneyo. Ikhona emnyama, emhlophe kanye lebomvu itshiyene.

Isitholakala ezitolo zemithi imithi yesintu iyabe ifakwe phakathi kwamagabha kwafakwa amaphetshana phandle kwalawa amagabha kwabhalwa amabizo emithi leyi kanye lezifo ezilatshwa yimithi yakhona

Asekhona amafutha ayenziwa ngezihlahla ezitshiyeneyo ikakhulu isihlahla kazana okuthiwa licena amafutha lawa engagciba uzandla egcobise umzimba kumbe ubuso

Ingadingwa imithi yesintu iyalungiswa ihlale ilungisiwe ukwenzela ukuthi nxa ekhona egulayo aphiwe umuthi lo anathe kumbe agcobe.

Ukufunda akupheli laphucuka ilizwe sikhona imithi yesintu elungiswe kahle yafakwa emabhodleleni isithengiswa ezitolo

Ikhona imithi esiyithola ezihlahleni ezitshiyeneyo. Izihlahla lezi sesingazilima ezindlini zethu, singadinga amagajana amahle sizilime angani ngumceciso kodwa sikwazi ukuthi ziyasisiza.

Imithi yesintu isilungisiwe yafakwa phakathi kwamagajana aluhlaza kwabhalwa phandle ukuthi ibizo lawo yiwuphi umuthi lo njalo welaphani.

Amahlamvu ezihlahla ayasetshenziswa ube ngumuthi yilabo abalolwazi ngemithi yesintu. Bayawathatha bawachaye, abesegigwa abe yimpuphu.

Izihlahla ziyimpilo asiyilondolozeni imvelo yethu. Izihlahla ziyasinceda ngoba ziyavikela umhlabathi ukuthi ungagugudeki. Umhlabathi nxa ungavalwanga butshani kumbe izihlahla uyakhukhulwa ngamanzi ubuye njalo uphetshulwe ngumoya. Siyazisebenzisa njalo izihlahla ukulapha imikhuhlane etshiyeneyo

Imithi yesintu iqakathekile. Ensukwini zanamuhla lokhe bekhona abayiqakathekisayo imithi le. Abahamba igusu beyidinga bayifumane.

Kulezihlahla ezihlala ziluhlaza indawo ezinengi. Izihlahla lezi kutshengisa ukuthi impande zazo zinde ziyafika lapho okucina khona amanzi.

Sebelobuciko obuthile abantu bezempilakahle abasebenzisa imithi yesintu. Sebeyifaka ibe semaphetshaneni atshiyeneyo isiya ngomhlobo ukuthi lo usebenza lokhu njalo lo usebenza lokhu.

Abalolwazi ngemithi yesintu bayaphuma ijumo beqonde esinangeni esenileyo besiyadinga lezozihlahla. Ulwazi luqakathekile.

Izihlahla eziluhlaza ezilamahlamvu acijileyo sezi sebenza njengemithi kulezi insuku. Bakhona abalolwazi ngale imithi abenelisayo ukusibamba isihlahla bathi lesi yiso kanye.

Abazi ngemithi yesintu nxa bencedisa izigulane uyawuthatha awufake esandleni sakhe, nxa kungodliwa ngephoriji uzawufaka emlonyeni ukuze akubonise ukuthi awubulali.

Kulendawo elezihlahla ezimileyo eziluhlaza tshoko, indawo le abezempilakahle abenza ngemithi yesintu bayayivakatshela isikhathi esinengi nxa bedinga imithi yabo.

Ikhona imithi yesintu eba lamahlamvu aluhlaza ibesisiba lamaluba alithanga, bakhona abakufundeleyo lokhu, abalolwazi ukuthi amahlamvu asebenzani kanye lamaluba asebenzani .

Izihlahla ezinengi eziluhlaza zingumuthi oqakathekileyo. Amahlamvu azo engagigwa kumbe ewonyiswe ebengumuthi.

Izihlahla ziqakathekile kakhulu empilweni yabantu. Kunengi ezisinika khona okunjengezithelo imithi eyelapha imikhuhlane etshiyeneyo kanye lomoya esiwuphefumulayo.

Sebeyidinga imithi labo abalolwazi babuye layo bayiwomise bayigige bayifake emambodleleni thina esingela lwazi lemithi yesintu sesithembela kubo.

Zikhona ezinye izilimo esizilimayo. Izilimo lezi ziyancedisa emizimbeni yabantu, singadla amahlamvu aso kumbe sidle impande ukuze sisile.

Zikhona ezinye izihlahla ezizala abantwana ababa bancane bebe luhlaza izihlahla lezi ziyasebenza amahlamvu azo kanye labantwana bakhona ukwelapha imikhuhlane etshiyeneyo.

Emkambo uthola imithi yonke eyesintu ongayidinga bayayilungisa bayifake emabhasikitini uthole kulomnyama kuloluhlaza imihlobo yonke